Paɣaba n tam palli zuɣu ka gobi chinchina bi nyoɣani bi nyingoya ni nyingokoriti nyɛla din biɛni bi ʒila tahapona tahapona maa puuni shɛli nyɛ zaɣ piɛlli loori ʒɛ bi luɣuli zuɣu ka yili biɛni paɣa ʒɛ loori gbuni ka so chinchini ka yɛ daliya sabinli

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka ye neen sabila teebuli piɛli ʒɛla o tooni ka luɣu luɣu tam di zuɣu ka laapitop tamya du shɛli puuni o ʒɛya ŋɔ di tiŋgbani niŋla zaɣ' piɛli ta koti puuni ayi yuli di tiŋgbani a nyɛ ka lora ʒɛya

Paɣa n ʒɛya ka ʒi tahapoŋ ka niɛma shɛbi tahapoŋ ŋo ni zuɣu saɣarigu birash biɛni tulaalɛ nyɛla din bɛ tahapoŋ ŋo ni ka o gbubi piɛbili o nuuni ka polish bɛ piɛbili ŋo ni n ti pahi birash nima o nyaanga tihi nyɛla din biɛni taabo nim nyɛla din sansaya ka laɣari bɛ o nuuni

Nachimbi n bɛ salin boɣali ni salin boɣali ŋo ni kom nyɛla din doya ka mashin ʒɛya bi duli ha mokuma nyɛla din biɛni ka mo maha biɛni tihi n saya ŋo nachimbili so yɛ daliya dozimka so gbubi soobuli ka piri wolatin buut

Teebuli n ʒɛya ka bindira tam dizuɣu teebuli ŋo kom nyɛla zaɣ tankpaɣu nachimbili ʒiya ka yaagi o noli ka bia zaŋ bindirigu niŋ o nolini nachimbili maa kpala ninkpara bia ŋo zabiri nyɛla zaɣ sabinli ka o yɛ goɣali ka di niŋ zaɣ piɛla ka booi zaɣ nuɣso nuɣso

Bihi n ʒi darigi zuɣu darigi maa nyɛla din tabi dikpuni dikpuni maa kama nyɛla zaɣ tankpaɣu bi tooni saɣiri saɣiri doya kpalansi doya jɛrikan ŋmaa do bo tooni toofi paɣari gba nyɛla din do bi tooni